Dɔwɔla wɔme etɔ̃ si ke wodo dɔmewu ovarɔ ye wodo woƒe dɔmekuku hemet hedo woƒe aswui dzi. Ɖeka do dzi ɖeka do ʋi ye meɖeka bla watsi.

Ŋutsu wome ade si le xɔ tame nɔ dzi er sola paneli ŋuti dɔ wɔm. Wo katã wodo refleta ɖe woƒe awuwo dzi eye wodo wome ene woɖo eta kuku er kuku gakpo.

Mɔmemidzraƒe aɖe si wo penti eƒe ŋkume kple gbemumu eye mototɔ ɖeka aɖe nɔ pak ɖe mɔmemidzraƒe. Eŋu woame eve yike ɖeka wo penti kple grin kple mototɔ aɖe wodzudzɔ hena mɔ emɔmetsolawo, nyɔnu woame eve kple ɖevi woame etɔ̃ be ne woahatso mɔ me.

Nyɔnu aɖe kple ɖevi wɔme etɔ̃ wo le gaden wɔm nɔ flawes dom ɖe woƒe gaden me. Wo katã wodo asiwui. Nyɔnua ƒe asiwui ele grin

Nyɔnu aɖe le dzodoƒe tɔ koliko, lɔe ɖe agba me kɔe da ɖe ɖɔba ʋi aɖe ŋu a kupɔt edzo le eme silva gati le silva me. Kusi aɖe nɔ eƒe axadzi eye ɖɔba aɖe hã nɔ eƒe axadzi. Nyɔnua ŋutɔ nɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi le dzodoƒea.

Gaden aɖe si me ame wɔme etɔ̃. Nyɔnu wɔme eve ŋutsu ɖeka wonɔ woƒe gadenwo me gbɔ kpɔm. Nyɔnua do awu grin gado wilintin but, ŋutsua do awu.

Ame gbogbo aɖewo do awu yibɔ eye ɖewo ɖo kuku dzi kple kuku yibɔ ɖe awu yibɔ dzi. wokɔ kplakaɖi ŋlɔnu votavotawo ɖe edz. Eɖewo nye pruv de kovid ɛɣ expenditsa.

Nyɔnu aɖe si ɖo awu eye wòdo epron ɖe dzi nɔ avɔ gbogboa ɖewo gbɔ nɔ avɔ kente kple kɔla vovovovowo GTP le wo gbɔ eye wònɔ nu kom vevie.

Dɔwɔla aɖewo nɔ ame xexlẽme gbogbo aɖewo nɔ dɔwɔm wodo woƒe dɔmewuwo eye wodo woƒe dɔmekuku si le ʋi ɖe helmet ke ame eve nɔ dɔ wɔm. Dɔwɔla bubuwo tsitre ɖe wo gbɔ hekpla asi akɔ. Woƒe dɔwɔnuwo le yello eye woƒe galɔn le dzɛ̃.

Nyɔnu etɔ̃ aɖewo si wotsi tsitre eye wo dometɔ ɖeka de dzonu alɔtsinu he le tsek buk aɖe ɖe asi si wo dometɔ ɖeka de nuŋlɔdzesi kɔme woŋlɔ ɖe edzi be miss Ghana eye woɖo kuku ɖe ta. Ame ŋutsu ɖeka hã nɔ wo dome eye wo le mɔƒonu ɖe asi.

Ŋutsu aɖe nɔ takoƒe eye wolu eta nɛ kple masini sakoɖa wokɔ eŋu ʋi kɔ bla kɔme nɛ eye woɖe eƒe kuku heda ɖe eƒe klo dzi ye baba si ke nɔ ta kom nɛ hã ɖɔ kuku kple gaŋkui. Eƒe xɔme wodikoratie kple letrikal kabels.

Dɔwɔla gbogbo aɖewo. Ŋutsu kple nyɔnu wonɔ woƒe dɔwɔwu me si ke woyɔna be ovarɔ kple woƒe helmet nɔ eme. Nyɔnu kete amewo katã wodo awu tɔtɔŋgbi ɖeka ke nyɔnu ɖeka pɛ koe do awu dzi aɖe yike yihã nye dɔmewu aɖe. Wotsi tre ɖe woƒe dɔwɔƒea ƒe ŋkume yike wo pɛnt dɔwɔƒea ƒe ŋkume e gbemumu vi aɖe.

Xɔmezikpui wome etɔ̃, tri iŋ wan ɖeka, sigle ɖeka kple sentatabu si dzi nu wome eve kple agbalẽ aɖewo le ye atsi hã nɔ xɔ sia me kpe ɖe akplɔ̃ sue aɖe si dzi tabu nɔ.

Ame wɔme ene nɔ enu ɖum le gagbegã aɖe si nye silva gagbe aɖe me. Nyɔnu wɔme ve wota avɔ ɖeka ble ta ɖeka do awu yelo e blu.

Xɔ aɖe gba, atiwo katã nɔ edzi kaka eye nu geɖewo gblẽ, kebel aɖewo, elektrika kebelswo aɖewo nɔ dzedzem eye wɔta hos ka aɖewo hã le afi ma. Edeti aɖe nɔ xɔ la megbe kple ati aɖewo, kple neti aɖewo ƒo xla exɔ la katã.

Amekuku ɖaka kple yevu gbogbo aɖewo, geɖe wole kot me, ye ŋutsu ɖeka do kot yi ɖana asi yevua ɖeka henɔ woƒe mo kpɔ, ame wome atɔ wona nyi ɖe zikpi aɖe dzi.

Ame gbogbo aɖewo nɔ xɔa aɖe me eye wonɔ anyi ɖe hatsotso aɖe me. Hatsotso eve woƒe akplɔwo le ŋgɔ na wo, agbalẽwo le edzi kple woƒe bagiwo, eye hatsotso ɖeka, ɖeko wonɔ anyi nɔ amea ɖe kpɔm yike tsitre, nyɔnu aɖe yike tsitre ɖe woƒe ŋkume ye kpovitɔ tsitre ɖe megbe ne nyɔnu sia, hatsotso mamlɛa, US flaga nɔ egbɔ eye nɔ afi ma.

Ŋutsu aɖe si ɖɔ gaŋkui eye ɖevi aɖe kɔ nuɖuɖu abolo kɔ nɔ eƒe nu me dem. Wo ɖikoret woƒe akplɔwo dzi kple abolo kple gatsi kple fɔk sɔŋ. Eye ame eve hã nɔ afi ma.

Ame eve siawo le dɔ wɔm le elektrisity kawo ŋu eye polu elektrisity polu woame eve kple eƒe kawo da asi ne transfɔma ye ŋuti ne wole dɔ wɔm le eye wokɔ dasbin ɖeka da ɖe wo ɖokui gbɔ.

Ame gbogbo aɖewo nɔ xɔ aɖe me eye wo katã wodo woƒe dɔmewu ye wonɔ na egatui aɖewo lem ɖe as iyi ke fia be wo le lab nɔ nane dzidzem kpɔkpɔm.

Agba ʋi aɖe me si woka watse, bladzo tɔtɔe kple makuroni alo supageti kple … egbe leafs, cabbage kple sabala, wowɔ shitɔ fine ɖe edzi

Yevu nyɔnu ɖe nɔ ɖevi gbogbo aɖewo gbɔ le sukuxɔme eye wonɔ anyi ɖe woƒe akplɔ kple zikpuiawo dzi nɔ anyi ɖe akplɔ kple zikpuia dzi. Ɖeviawo nɔ ekpɔm eye ɖeviawo kɔ woƒe bagi kple woƒe gbalewo da ɖe wo ɖokui gbɔ.

Afɔkpa gbogbo aɖe si kɔla woto vovovovo na wonɔnɔɛwo, kɔla sia woenye kɔla ɣi, kɔla dzĩ, kɔla blu kple bubuwo sɔŋŋ eye keŋte nɔ woƒe axa dzi ɣi kple dzĩ wo sɔŋŋ.

Yevunyɔnuvi si do awu gbemumu eye wòdo trɔza foni aɖe nɔ kitsini kabinɛti dzi, keteli hã nɔ kitsini kabinɛti dzi, agbawo nɔ kitsini kabinɛti dzi kple nu bubuwo sɔŋ abe gatsiwo hã nɔ afi ma.

Xɔtula ɖewo si xexleme le abe ame wɔme etɔ̃ nɔ exɔ aɖe gbɔ nɔ kpe ɖom eye o katã wodo dɔmewu heɖo e ɖo hemet ɖe dzi. Wo ɖeka do asiewu ʋi eye wokɔ eƒe sipirit level hã da ɖe eɖokui gbɔ.

Kpovitɔwo tre efli nɔ exɔ aɖe nue eye anyigbatutula hã nɔ eƒe dɔmewu me. Dɔmewua dzitɔ nye lakɔs wo le ʋi gɔmetɔ nye pinki eye wopɛnti exɔ ƒe teƒe ɖeka ɖe ʋi ɖe ame vovowo nɔ afi ma.

Ŋutsu ɖeka aɖe nɔ anyi kɔ kɔmputa kɔ́ da ɖe yɛƒe ata tá eyɛ wòtse eka ɖe kɔmputa siawó nu hafi sola panel nɔ ŋutsu sia ƒe megbe. Agbɔdɔ aɖe le ŋutsu sia ƒe axadzi, eŋudzadzra provishin sɔŋ nɔ agbɔdɔ sia te

Ɖevi gbogbo aɖewo nɔ anyi ɖe aŋtsroe dzi henɔ wokɔ wopaki kotoku aɖe ɖe woƒe ŋkume heda asi wonɔnuiwo kpɔkpɔ me.